Ikibuga bakinirako umupira w'amaboko, kikaba ari kinini cane inyuma yaho hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba isize utubara twera.

Inzu igabuwemwo ubwiherero bwinshi tukaba tubona imiryango ine ,itatu yugaye hamwe n'umwe wuguruye . Iyo nzu ikaba isize amabara atandukanye harimwo ay'ubururu hamwe n'ayera.

Ikibuga kinini bakinirako umupira w'amaboko, inyuma y'ico kibuga hakaba hariho urukuricyane rw'inzu zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakajwe n'amabatii asa n'icatsi.

Ikibanza kinini cane cubaswemwo utuntu dutandukanye abana bakoresha mu gukina. Ico kibanza kikaba cubatswemwo inzu isize amabara yera hamwe n’ayandi y’umuhondo.

Ubwiherero bw'abahungu tkaba turi mu muryango bubakishije ivyuma bisizwe n'amabara yera iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Ubwiherero bw'abahungu nk'uko tubona bicafye k'umuryango, ukaba w'ubakishijwe n'imbaho, ubwiherero indani yabwo hakaba hasize amarangi y'umuhondo hamwe n'ay'ubururu.

Inzu isize amarangi y'umuhondo ikaba ifise idirisha ritoyi ryerekana hanze ku buryo rizana urumuri mu nzu.

Inzu yubatsemo ubwiherero byinshi twaba tubona imiryango ine yubakishijwe n'ivyuma ikaba inasizwe n'ibara ryururu iyo nzu ikaba ifise ibihome bisizwe n'ibaragera.

Ikibanza kinini cane cubatsemwo ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko, inyuma hakaba hubatse inzu igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye kuburyo haje nkanyamugigima itogwa.

Abana benshi ,bo mwishure ry'isumbuye bakaba bariko binonora imitsi tukaba tubona abakobwa benshi harimwo umwe yambaye umupira utukura nikabutura yera, uyundi akaba yambaye agapira gatukura ni kabutura isa numuhondo.

Ikibuga bakinirako umupira w' amaboko, ukabona abagabo batatu bariko barawukina, umwe akaba yari awuteye abandi bariko barawuraba. Umwe yambaye i pantaro y'ubururu hamwe n'ishati yera.

Ikibuga bakinirako umupira w' amaboko imbere yaho hakaba hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye zifise amabati asa n' icatsi hakaba hateye iruhande ubwatsi butotahaye.

ikibumbe cerekana umuntu kikaba cerekana ibihimba vy'indani tukaba dushobora kubona muri ivyo bihimba amahaha amaso amenyo hamwe nu mushishito

Inzu y'ubushakashatsi, inyuma ikaba ifise uruhome rwubakishije amatafari ahiye, hagati tukaba tubona umugabo ahagaze akaba ariwe bisa n'uko ariko arakora ubwo bushakashatsi.

Inzu yubushakashatsi yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize utubara twera hagataho tukabona udutebe twubakishije imbaho dusa n'umugina.

Ikirasi giapanzemwo ibitabo vyinshi ,abanyeshure kenshi baza ahantu nk'aho baje gusoma ivyo bitabo ngo baronke ubumenyi. Iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Igicapo kimanitse ku ruhome gwubakishijwe amatafari ahiye ico gicapo kikaba cerekana ibihimba vy' umubiri tukaba dushobora kubona amaso, amaboko, amaguru hamwe n' iminwa.

Ikibanza kibikwamwo imodoka, tukaba tubona yuko hariho imodoka zitandukanye harimwo izifise amabara yirabura hamwe n'izindi zifise amabara yera. Hakaba hateye inyuma yico kibanza igiti c'umwembe.

Ikirasi co mumashuri mato mato imbere tukaba tubona ikibaho bigirako hama kikaba kigaragara biboneka ko abanyeshure batashe, ico kirasi kikaba gisize amabara yumundo ifise n'idirisha rimwe

Ikirasi co mumashure mato mato , kikaba kirimwo intebe zubakishije imbaho hamwe n'amaguru y'utwuma ,asizwe n'ibara ry'ubururu. Ico kirasi kikaba gisize amabara atukura hamwe nayera.

Ikibanza cagutse kinini cane, kikaba giteyemwo ibiti bibiri, tukaba tubona abanyeshure bariko bagikiniramwo bari mu myambaro yabo y'ishure, hagati aho hakaba hamanitse ibendera ryu Burundi.

Ikibanza kinini cane, harimwo ikibuga bakiniramwo umupira w'amaguru. Kure yaho gato hakaba yubatswe inzu isizwe ibara ry'umuhondo. Zikaba zisakajwe n'amabati yirabura.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, tukaba tubona imfuruka yayo. Mw'iyo mfuruka akaba ariho ikibaho bakoresha mu kwigirako kiva, kigenda ku yindi mfuruka.

Ikibanza kinini kikaba gifise hasi hasa ninombe inyuma hakaba hubatse amashuri yubakishije amatafari ahiye akaba anasakajwe n'amategura.

Inzu zibiri zirabana, zose zikaba zubatswe n' amatafari ahiye, zikaba ziri mukibanza cagutse, zikaba zinasakaje n'amabati y'ivyuma. Izo nzu zikaba zifise amadirisha abiri.

Ikibanza kinini cane atubuna ubwatsi utotahaye inyuma hakaba ariho ibiti bitandukanye birebire biri mu ruzitsiro rwubakishije amatafari ahiye.

Ikirasi bahejeje gukorera isuku hakaba hasa neza cane kikaba kirimwo intebe zubakishije imbaho gusa, ico kirasi kikaba gisize amabara ayera arimwo n'utubara twirabura.

Ikirasi co ku mashuri matomato kikaba kigaragara bikaboneka ko hasa neza bahejeje kuhakorera isuku hakaba harimwo intebe zubakishijwe n'imbaho rukaba rusize amabara yera .

Uruhome rwubakishije amatafari ahiye rukaba rumanitseko igipapuro gisa n'umuhondo, ico gipapuro kikaba gicafyeko igicapo cerekana ikaramu n'ikindi cerekana igitabo.

Abanyeshuri bo mu mashuri matomato bakaba bari mu mpuzu zabo z'ishuri hasi bakaba bambara impuzu zisa n'umugina hejuru bakaba bambara amashati asa n'ubururu.

Ikirasi kirimwo abanyeshuri bariko bakora ikibazo bakaba bambaye impuzu zabo z'ishuri zisa n'umugina inyuma tukaba tubona umwigisha yambaye ishati itukura akaba ariko arabaraba ntihagire uwiba.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise umuryango ukozwe mucuma, ukaba ufise irangi ritukura, ico kirasi akaba ar'ikirasi co mu wa gatatu A.

Umugore ahetse umwana yambaye igitambara cera mu mutwe akaba yambaye n'agapira kera akaba yambaye n'amahereni ku matwi. Akaba yambaye n'igitenge kirimwo ubururu hamwe n'umuhondo, akaba ariko asoma ibintu vyanditse ku kibaho.

Ikrasi co mu mashuri matomato hakaba ari ahantu hijimye cane n'ubwo tubona hafise amadirisha abiri atanga umuco murico kirasi ashobora kuba ari mu gatondo izuba ritaraka neza.

Indimo y'imboga iruhande rwaho hakaba hateye utwatsi, inyuma gato tukaba tubona yuko hateye ibitoke, hakaba irahande rwiyo ndimo hubatswe akazu gatoyi gasakawe namabati kubatswe mumbaho.

Inzu bakoresha nk'ibirasi bikaba vyubakishijwe amatafari ahiye bifise n'amadirisha akingiwe n'utwuma, bikaba bifise n'imiryango isize amabara y'icatsi.

Ikibuga kinini cane gitewemwo utwatsi dutotahaye, inyuma gato tukabona inzu zitandukanye, zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zinasakajwe amabati y'ivyuma.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize amabara y'umuhondo, imbere hakaba hateye utwatsi n'igiti kikiri gito kiriko kirakura, kizotanga agatutu.

Ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye twatubona ikibaho bigirako akabahanditseko yuko bazokwitaba amanota wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumba bibiri na miyongo ibiri na gatandatu isaha tanu z'umurango.

Inzu igeretswe kabiri, iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isiz’amabara atukura hamwe n'ayandi y'umuhondo, musi yiyo nzu hasi twa tubona abanyeshuri.

igicapo cerekana abanyeshuri bo mumashuri mato mato imbere yabo hakaba hahagaze umwigisha yambaye impuzu z’ubururu hamwe n’izitukura, akaba yarik’abigisha icigwa c'icongereza.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati akozwe mu vyuma. Iyo nzu ikaba ifise amadirisha menshi azitiwe n'utwuma ku buryo abasuma batokwinjira vyoroshe.

Ikirasi co mashuri mato mato imbere hakaba hamanitse ikibaho bakoresha mu kwigira ko icyo kirasi kikaba cubakishij amatafari ahiye kikaba kinasakajwe n'amabati y'ivyuma.

Ikibanza kirimo inzu igeretse rimwe ,iyo nzu ikaba yubakeshije amatafari ahiye ,inyuma y'iyo nzu tukaba tubona ubwatsi bwinshi cane hamwe n'ibiti bitandukanye.

Ingazi z'inzu zigeretswe zikaba zitangiriwe n'utwuma dusize ibara ritukura kuburyo umuntu atogwa, izo nzu kenshi ziba zubatswe mumatafari ahiye kuko niho zikomera zitoshobora kugwa nk'iyo habaye nyamugigima.

Urukurikirane rw'inzu ko kwitwa kari ibirasi izo nzu zikaba zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakajwe amabati basize ibara ry'ubururu izo nzu zikaba zizitiwe n'igitegwa c'umunyari.

Ibibuga bibiri vyagutse bakinira ko umupira w'amaboko. Inyuma yaho hakaba hariho utuzu twubakishijwe amatafari ahiye, bakaba kenshi badukoresha mu kwiherera.

Inzu zitandukanye zikurikirana, zifise amabara y'umuhondo; hamwe n'ay'icatsi, zikaba zifise n'utubara dukeyi twirabura n'utundi twera. Iyo nzu ikaba ifise ibati ishigikiwe n'utwuma.

Inzu zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zisakajwe n'amabati asa n'ubururu ,imbere yazo tukaba tubona abana benshi bariko barakina bambaye impuzu z'ubururu.

Akabati kari mu mfuruka y'inzu yubakishije amatafari ahiye, aho kabati kakaba kugaye kakaba gakozwe mum aho bakaba nagasize amabara asa n'umugina musiyako kabatsi hakaba ariho igitunga.

Amashuri yisumbuye ayo mashuri akaba yubakishijwe amatafari ahiye akaba anageretswe kabiri imbere yaho turabona ibendera y'uburundi tukarimenyera ku mabara yaryo iryera, iritukura hamwe n'iryicatsi.

Uruhome rusa numuhondo rukaba rumanitseko impapuro zibir rumwe rwera nurundi rusa numuhondo nyene impapuro zimanitse kuruhome nkuko zikunda kwerekana amasaha ibikorwa bitangurirako naho biza guheza

Inzu zibiri, zubakishijwe amatafari ahiye, izo nzu zikaba zifise amarangi asa n'umuhondo, zikaba zisa; izo nzu zikaba zizitiwe n'igiterwa c'umunyari.

Ishuri ryitiriwe sitera matutina, iryo shuri rikaba ar'ishuri rya kera cane, rikaba riherereye mugisagara ca Bujumbura, rikaba ari ishuri rya kera kuva kubazungu.

Ikibanza kinini cane kikaba giteyemwo utwatsi dutoyi kikaba gifise inombe itukura , inyuma kure tukaba tubona ibiti biteyeyo hamwe n’amazu abiri, imwe rifise ibati ritukura iyindi rifise ibati ryera.

Ikibanza cagutse hagati aho twatubona ibendera ry'uburundi inyuma y'iryo bendera hakaba hubatse inzu iyiwakishijwe amatafari ahiye ikaminasakajwe amategura imbere y'iyo nzu hakaba hateye igiti kinini gitange igitutu.

Igicapo cerekana umubumbe w'isi inyuma yaho tukaba tubona ikibaho bigirako cirabura, umubumbe w'isi rero werekana ibihugu bitandukanye harimwo amerika; uburundi hamwe n'urwanda.

Ikirasi kigaragara kirimwo intebe zubakishijwe imbaho zisa n' umugina imbere tugashobora kuba tubona ikibaho cirabura bakoresha mu kwandikako.

Ikirasi basomeramwo ibitabo, ico kirasi kikaba gisize irangi ry'umuhondo, hamwe n'irindi rishaka gusa nk'iryera, hakaba huzuyemwo ibitabo bitandukanye, hagati aho hakaba hari imeza ushobora kwicarako n'intebe ugasoma utekanye.

Ikirasi co mu mashuri matomato kigaragara, biboneka yuko abana bataje kwiga uyu musi, kikaba gifise impome zera de hamwe n'intebe zubakishijwe imbaho.

Indani mu kirasi, gifise impome zisize amabara yera n'ayandi atukura. Ico kirasi kikaba kirimwo intebe zikozwe mu vyuma hamwe no mu mbaho.

Umunyeshure ari mu mashure matomato akaba yambaye agapira kera. Ahagaze kukibaho ariko yiga icigwa c'ibiharuro, akaba ariko Akora imyimenyerezo.

Igihome gisa nomuhondo gikaba kimanitseko impapuro zibiri rumwe rusa nomuhondo nyene n'urundi rwera uruhome rumanitseko impapuro nkizi habahanditsweko kenshi ukuntu ibikorwa biza gukora n'ukuntu biza kukukiranwa.

Uruzitiro gwubakishwe amatafari ahiye, n'imiryango yubatswe mu vyuma, imbere yurwo ruzitiro hakaba hariho abantu, biboneko gwoba ar'uruzitiro gw'ivuriro.

Ikibanza kineniya kigaragara abanyeshuri bakwesha mu gukiniramwo hagataho hari ibendera rimanyitse ry'uburundi kure yaho gato hakaba hubatse inzu zubakishije amatafari ahiye risakajwi n'amategura.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize utubara twera, iyo nzu ikaba isakajwe n'amabati ashigikiwe n'utwuma dusize irangi ry'ubururu.

Umunyeshure yambaye umupira w'icatsi uriko uturongo tubiriy twera akaba afise ikaramu mu ntoke bikaboneka yuko, ariko yiga icirwa c'ibiharuru.

Ikibanza cerekana ububiko bw'imodoka hakaba hari modoka z'ubwoko butandukanye harimwo zimwe zisize ibara ryirabura n'izindi zisize ibara ryera hagati aho hakaba hahagaze abantu batandukanye

Ikibanza kinyini gitewemo ibiti hagataho tukaba tubona amabendera abiri hamwe n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye iyo nzu ikabiboneka ko arishuri.

Ikirasi co mu mashuri mato mato imbere tukaba tubona uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'ikibaho bandikako, ico kirasi kikaba kigaragara harimwo intebe zubakishijwe imbaho hamwe n'ivyuma.

Amarembo y'isomero ayomarembo akaba afise umuryango bubakishije ivyuma usize amabara yera n'ayatukura hamwe n'uruzitsiro rusize ibara ryera.

Ikirasi kigarahara bakaba bahejejeje kugikorera Isuku, kuko hasa neza cane icokirasi kikaba cubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari ho n'intebe zubakishijwe imbaho.

Abana batatu biga mumashure matomato bavuye kwishure bakaba bari mumyambaro yabo yishuri hasi bakaba bambaye impuzu zisa numugina hejuru bakaba bambaye impuzu zubururu abo bana umwe akaba yikoreye agasaho kumutwe

Ikibanza kinini cane gifise inombe ritukura, tukaba tubona urukurikirane gw'amazu yubakishijwe amatafari ahiye ,akaba asakajwe n'amabati asa n'ubururu akaba afise yose imiryango isa n'ubururu.

Isomero ririmo abanyeshuri benshi bamanitse amakaya yabo hejuru mu maboko bakaba bambaye imkuzu zo kw'ishure zera n'amakabutura y'ubururu imbere hakabahagaze umugisha.

Intebe ziri mu kirasi zo mu mashure matomato bakaba bahejeje kuhakorera isuku kuko hasa neza cane. Izo ntebe zikaba zubakishijwe imbaho hamwe n'ivyuma. Inyuma yaho hakaba hariho ikibaho bigirako.

abana batatu bavuye kwishuri bakaba bari mu myambaro yabo isa n'ubururu hamwe n'umugina umwe akaba yikoreye agasaho gasa n'ubururu ibona yuko avuye gusuma

Ikirasi biboneka yuko bakoresha mukuza gusomeramwo kuko turabona yuko inyuma ku mpome hariho ibitabo vyinshi, izo mpome hakaba hariho uruhome rwera nurundi rusa n'umuhondo.

Uruhome rusize ibara ry'umuhondo ,urwo ruhome rukaba ruriko igipapuro kiriko ibicapo bitandukanye, murivyo bicapo tukaba dushobora kubona ibicapo bitandukanye ,murivyo bicapo hariho igicapo c’ipantaro, hamwe n'igicapo c'ikanzu.

Inzu iri mu kibanza kinini yubakishijwe amatafari ahiye ikabisizwe amarangi yera iyo nzu ikaba iherereye ahantu mu gisagara hanze yaho tukaba tubona abantu benshi bariko bararengana.

Ikibanza kininiya kure yaho turabona inzu isize amabara yera ikaba isakajwe amabati atukura hama akaba ari mu gisagara ca bujumbura ariho haranga umusenyi.

Uruhome rusize ibara ry'umuhondo rukaba rucafyeko urukurikirane rw'indome ziri mu mabara atandukanye, hariho ayubururu ayatukura hamwe n'ayumuhondo, musi yaho hakaba hacafye urukurikirane rw'ibiharuro.

Amashuri mato mato ,ibirasi vyayo bikaba vyubakishijwe amatafari ahiye, afise n'imiryango yo mu bwoko bw'ivyuma, isize ibara ritukura, abanyeshuri bakaba bariko barataha.

ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye hakaba hasizwe n'ibara ryera twari turi imbere ku kibaho aho bigishirizako abanyeshuri hakaba bariko biga icigwa c'igifaransa

Agasaho gatukura karimwo n'amabara yera, kakaba gatekeyemwo amakaramu y'ububuru n'ayatukura hamwe n'ayirabura , iruhande gwaho tukabona ifirimbI isa n'icatsi.

Inzu igeretse imwe ikaba yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise ingazi zikikujwe n'ivyuma bisize ibara ritukura.

Utuzu tubiri twubatswe mu matafari ahiye, imwe ikaba ifise amabati asize ibara ry'ubururu, ndetse n'umuryango wubatswe mu vyuma, usize ibara ry'ubururu.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise idirisha rikingiwe n'ivyuma bisize ibara ryera, hanze aho, hakaba hateretse intebe yubakishijwe imbaho hamwe n'ivyuma bisize ibara ryirabura.

Akazu ka sugumwe kubatswe mu matafari ahiye, hakaba hariho akantu hejuru gasize ibara ryera, ako kazu kakaba gafise umuryango w'ubatswe mu mbaho w'ibara ryirabura.

Inzu ifise idirisha rigabuwemwo gutandatu, ikaba izitiwe n'ivyuma bifise ibara ry' icatsi keshi bikaba birinda abasuma kwinjira mu madirisha.

Ikibuga bakiniramwo umukino w'amaboko, tukaba tubona abanyeshure babiri bariko baratambuka, bambaye impuzu zera, kure aho hakaba hariho n'iyindi modoka isize amabara yera hamwe n'ayandi y'ubururu.

Inzu igeretswe rimwe ikaba yubakishije amatafari ahiye ku buryo haje imihaga myinshi canke hajezanya mu gigima itoca isambuka vyoroshe, imbere y'iyo nzu hakaba hatewe igiti kirekire imbere yaho hakaba hatewe n'utwazi.

Ikibanza kinini gifise hasi hasa ni nombe , inyuma tukaba tubona igiti kinini cane gitanga agatutu umuntu ashobora kwugamamwo izuba, hakaba hariho niyindi nzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwe amabara y'umuhondo hamwe n'ayandi yera. Imbere y'iyo nzu hakaba hatewe amashurwe afise amabara y'icatsi, hamwe n'ibiti birebire bitanga agatutu.

Inzu zitandukanye zubakishijew amatafari ahiye, zikaba zinasakajwe n'amabati yubatswe mu vyuma, hakaba hari k'umurango ikirere gisa neza atabicu vyinshi bihari.

Ikirasi co mu mashure mato mato, kikaba gifise umuryango ukozwe muvyuma ,tukaba tubona ikibaho abanyeshure bigirako, ico kirasi kikaba cubatswe n'amatafari ahiye, tukaba tubona yuko ata numwe akirimwo kiragaragara.

Ikibanza cagutse cane kibaba cubatsemwo ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko, hakaba hariho n'ahantu habitse imodoka ifise amabara atukura hamwe n'iyindi ifise amabara yera.

Ikibanza cagutse kinini hakaba hatewemwo igiti kikaba gifise n'isi irimwo umusenyi bita ko ari mu gisagara ca Bujumbura niho harangwa isi nkiyo inyuma tukaba tubona inzu zubakishije amatafari ahiye.

Urukurikirane rw'inzu zose zisize amabara asa n'icatsi, imbere yaho hakaba hateye utwatsi dutotahaye akaba ar'inzu zigisirimu, iyo nzu ikaba ifise idirisha rimwe hamwe n'umuryango.

Ikibanza kinini cane kiriko abantu batandukanye harimwo abahungu n'abakobwa impande yaho hakaba hariho uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye .

Ikibanza cagutse cane tukaba tubona imodoka yera hamwe n'iryirabura, tukaba tubona n'uruzitiro rwubakishije utwuma, kure cane tukaba tubona inzu igeretswe rimwe yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bari mu kirasi bariko bariga bakaba bari mwambaro yabo y'ishuri isa n'umugina, imbere yabo hakaba hariho umwigisha akaba yambaye impuzu zirabura, ico kirasi kikaba gisize amabara y'umuhondo ,imbere hakaba hariho ikibaho.

Ikibanza kinini cubatswemwo inzu zitandukanye, zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zinasakajwe amategura. Iyo nzu ikaba ifise amadirisha menshi.

Igitutu c'umuryango ukozwe mu vyuma bikaboneka yuko hariko haka izuba ryinshi, haba ari nko mu masaha ya sasita niho dukunda kubona ibitutu nk'ivyo akaba ari ahantu hafise umusenyi, ngo hitwa yuko ari mu gisagara ca Bujumbura niho harangwa n'umusenyi.

Ikirasi c'amashure matomato, hakaba hicawemwo abana batandukanye b'abanyeshure, bakaba bambaye impuzu zisa n'umugina. Imbere yabo hari umwigisha ariko arigisha, no mu muryango hakaba hari umuntu yagomba yinjire.

Inzu igeretswe kabiri ikaba isize amarangi y'umuhondo, hagati hakaba hariho ikibuga bakinirako umupira w'amaboko murico kibuga tukaba tubona abana bariko bagikiniramwo.

Abanyeshure bicaye mu kirasi bakaba bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera bakaba bariko bakurikira ivyo mwigisha ariko yandika ku kibaho . Ico kibaho bandikako bakoresheje ingwa.

Inzu ndende cane ifise amadirisha menshi, iyo nzu ikaba isize irangi ryera, ikaba inasize n'utundi turangi twirabura. Imbere yiyo nzu hakaba hateye igiti cumwembe.

Ikibanza kinini cane, inyuma aho tukaba tubona inzu zubatse mumatafari ahiye, hakaba hariho imwe ifise ibara ryera, ikaba isakajwe amabati yirabura , iyindi ikaba ifise amabati atukura.

Abanyeshuri babakobwa bo mu shuri yisumbuye bicaye hanze bakaba bari mu myambaro yabo y'ishuri itukura hamwe n'amashati yera inyuma yabo hakaba hariho ama modoka atandutanye.

Inzu niniya cane ifise amabara yera ikaba ifise n'amadirisha menshi, iyi nzu akaba ari ishure ryisumbuye, kuko tubona yuko riciwemwo ibirasi bitandukanye.

Abahinga muvyo gushona bakaba bariko bakora akazi kabo, hakaba hariho umugabo umwe n'abagore babiri bicaye kuvyuma bakoresha mugukora uwo mwuga.

Uruhome rwubakishije amatafari ahiye, rukaba ruriko akarangi kera, hakaba hubatsweko ikibaho bakoresha mukwigirako, kikaba cerekana itariki y'umusi.

Idirisha rizitiwe n'utwuma kuburyo aba suma batoza kwiba mw'ijoro, iryo dirisha rikaba risi zibara ryirabura hanze y'iyo nzu hakaba hariho inzu zibiri zigeretswe kabiri, hakaba hariho ni giti c'umwembe.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, bakaba bari mu myambaro yabo y'ishure yera hamwe n'iyubururu, imbere yabo hakaba hariho umwigisha ariko yandika ku kibaho akoresheje ingwa.

Ikibaho bakoresha mu kwigirako, bakaba bandikisha bakoresheje ingwa yera canke itukura canke y'icatsi. Tukaba tubona yuko abo banyeshure bariko bakora ikibazo c'ikirundi.

Ikibanza cagutse cane hakaba hateye utwatsi dukeduke, tukaba tubona n'umurundo w'umusenyi bicayeko abantu babiri imbere yabo hakaba hariho uwundi ahagaze.

Ikibanza cagutse cane hagati aho hakaba hari ibendera ry’uburundi rimanitse tukaba turimenyera kumabara yaryo atukura, iry’icatsi hamwe n'iryera.

Ikibaho kiri mukirasi ikibaho bagikoresha mukwandikako ivyo baba bariko bariga. Icokibaho kikaba keshi kiba cirabura kugira ingwa bakoresha mukwandika iba yera iboneke.

Ikibanza cagutse gitewemwo utwatsi dutotahaye, imbere hakaba hariho inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba inasakajwe n'amabati asize ibara ry'icatsi.

Ikibanza kinini kirimwo utuzu dutoduto twubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hatewe n'ivyatsi bikebike. Ico kibanza kikaba gifise isi y'inombe, aho twohitwa yuko ari hagati mu gihugu, niho harangwa n'isi nkiyo.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, rukaba rufise umuryango ukozwe mu vyuma, inyuma yaho hakaba hariho igiti kinini cane gitanga agatutu.

Ikibanza kiriko kiberamwo ibirori kikaba kirimwo abavuzi b'ingoma. Tukaba tubamenyera ku myambaro yabo irimwo amabara yera hamwe n'ayatukura. Uburundi akaba ari gihugu cane kizwi yuko kizi kuvuza ingoma.

Amarembo y'ishure ryitiriwe mutima mweranda uruzitiro rwiryo shure rukaba rwubakishijwe amatafari ahiye, iryo shure rizwi cane yuko rizi kwigisha hakaba harangwa n'abana bakarorero banafise n'ubwenge.

Ikibanza kinini cane, imbere yaho hakaba hubatse amazu atandukanye, yubakishijwe amatafari ahiye, akaba anasakajwe amabati akozwe mu vyuma.

Uruzitiro rw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kanyosha riherereye mu gisagara ca Bujumbura. Urwo ruzitiro rukaba rufise umuryango wubakishije n'utwuma ukaba usize ibara ry'ubururu.

ikibaho co mu mashuri matomato. Ico kibaho bakaba bacikorako mu kwandikako no mu kucigirako. Bakoresha ingwa z'amabara atandukanye bariko barandika hariho ayera, ay'ubururu canke ay umuhondo.

Uruzitiro rwubakishijwe utwuma dusize ibara ry'ubururu, inyuma yaho hakaba hariho inzu zisakajwe amategura zikaba zinubatswe mumatafari ahiye hakaba hatewe n'igiti kinini cane gitanga agatutu.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise n'amadirisha maninimanini inyuma yaho hakaba hateye ibiti, ahandi kure yaho hakaba hubatse inzu igetetswe rimwe.

Igiti kininiya cane gitanga agatutu musi yaco hakaba hari umugabo afise ikinga muntoke yambaye ipantaro yera n' agapira kera ico giti kikaba giteye iruhande y'umuryango uruzitiro gwubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibaho cirabura abanyeshure bimenyerezako bikaboneka yuko bari mumwimenyerezo yicirwa cibiharuro nkuko tubibona haranditseko icumi guteranya indwi bingana cumi nindwi

Amarembo y'ishure ryitiriwe Mutima mweranda. Ayo marembo akaba yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hariho umuryango wubakishijwe utwuma usizwe ibara ry'ubururu.

Inzu igeretswe rimwe yubakishijwe amatafari ahiye. Ikaba isize utubara twera. Imbere yaho hakaba hariho igiti kirekire cane hamwe n'utwatsi dutotahaye.

Ibarabara ry' amabuye iruhande y' iryo barabara tukaba dushobora kubona imodoka yirabura n' izindi ziri imbere hakaba hariho n' inzu igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye.

Ikirasi cuzuyemw' abanyeshure bari mu myambaro yabo y' ubururu hamwe ni yera, bakaba bariko barakurikiran' ivyumwigish' arik' arabigisha, nakare ng' akazoza ntikari mwibarabara kari mwikaye.

Inzu ikikujwe n'ibiti, iyo nzu ikaba isakajwe amategura, ikaba yubatswe mumatafari ahiye, ikaba iri kukibanza kininiya nkuko dushobora kubibona, ahantu ushobora gukinira umupira, canke abanyeshuri bagakinira ibindi bintu.

Inzu isizwe ibara ry'umuhondo n'irindi ry'icatsi iyo nzu ikaba ifise imiryango yubakishijwe ivyuma ikaba isakajwe n'amabati atukura imbere yiyo turabona impene ifise amabara yera n'ayandi y'umugina.

Ishuri ryitiriwe Mikayeri mweranda, rikaba riherereye mu gisagara ca Bujumbura. Izi ngazi zijana mu birasi vyo hejuru. Iryo shuri ryubakishije amatafari ahiye.

Inzu igeretswe rimwe imbere yaho hakabateye igiti kirekire iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize amabara yera ikaba inasakajwe amabati.

inzu igeretse kabiri ikabisizwe n'ibara ry'umuhondo musi twaba tubona imodoka isa ni yera hamwe n'abana bariko baratembera inzu nkizi uzisanga mu bisagara.

Ishure ry'intango ryitiriwe Intwari, iryoshure rikaba rifise ibirasi bigeretse gatatatu ,vyubakishije amatafari ahiye, hagati aho tukaba tubona Abana biryo Shure, bariko barakina.

Icapa cera, candikishijweho indome izirabura, zerekana yukwo ari ishure ry' imyuga ry' i Bubanza, ryitaho amagara meza y' imiyabaga. Inyuma y' ico capa turabona uruhome rw' ubakishije amatafari ahiye.

Inzu isize ibara ryera. Inyuma y'aho hakaba har'iyindi nzu ifise amabati atukura. Ako kazu bakaba bagakoresha mu kudandaza. Tukaba tubona yuko baadandarizamwo amata.

Abantu bane bambaye ishati yera, eka ico hasi naco kikaba gifise ubururu. Bakaba bicaye imbere y'imeza ishasheko igitambara cera, ikaba iteretseko udusandugugu dusize ibara ryirabura, umwe muri aba akaba yicurikiriye.

Ikibanza kininiya cane giteyemwo utwatsi kikaba gikikujwe n'inzu zubatse mu matafari ahiye. Ico kibazo wogikoreramwo ibintu vyinshi cane bitandukanye harimwo imanza canke ugashiramwo abana bakahakinira.

Ikibanza kinini bikoraho mukubika imodoka tukaba tubona imodoka zitandukanye hariho imwe ifise ibara ryirabura nirindi rishaka gusa nkiryera iruhande yaho hakaba hari iyindi modoka yera.

amarembo y'ishuri ry'itiriwe mutima mweranda. iryo shuri rikaba riherereye mu ntara ya bujumbura mu burundi. iryo shuri rikaba rizwi y'uko ryigako abana baciye ubwenge cane.

Inzu irimwo ibikoresho vya kijambere ikaba ifise idisha rinini inyuma twaba tubona kabati kubatswe mu vyuma gasizwe bibaragera tukaba tubona n'igitambaro cirabura.

Inzu igeretse rimwe ikaba yubatswe mu matafari ahiye, hakaba hasizweko kuri ayo matafari utubara twera, ikaba ikikujwe n'uruzitizo rwubatswe mu matafari ahiye narwo nyene rufise umuryango wirabura.

Abanyeshure bari mukirasi imbere hakaba hariho umwigisha yambaye impuzu yirabura irimwo n'utubara twera abo banyeshure bakaba bambara impuzu zera hamwe niz’ubururu.

Ikibuga bakinirako umupira w'amaboko, inyuma y'ico kibuga hakaba hari imodoka itukura n'iyindi yera. Kw'ico kibuga, hari umugabo ariko aratambuka, yambaye impuzu z'ubururu.

Inzu iciwemwo ivyumba vyishi ikaba ifise ibihome bisize amabara y'umuhondo n'ayera tukaba dushobora kubona imiryango igera kuri itanu inzu nkizi zikundwa kuba ari amashuri y'uburaro.

Ikibanza kinini biboneka yuko cubatswemo ibirasi vyubatswemo matafari ahiye hagati aho hakaba hariho ibendera rifise amabara yera ayatukura hamwe na y'icatsi iryo bendera rikabariryo uburundi.

Abanyeshuri bariko umwuga wo gukora amazi bakaba bari mu myambaro yabo isa n'ubururu imbere twatubona umugabo twokwitwa kw ari umwigisha, ariko arerekana ukuntu ico gikorwa gikorwa.

Inzu zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zisakajwe nivyo nokwitwa amategura hagati aho hakaba hateye utwatsi dutotahaye hakaba hariho n udutebe abantu bashobora kuza kwiruhutsako.

Ikirasi c’ishure ryisumbuye, tukaba tubona ko harimwo abanyeshure batandukanye harimwo abahungu n’abakobwa, bose bikaboneka yuko bari mu kibazo, imbere hakaba hariho umwigisha ariko arabaraba yuko hatoba abokwiba.

Abanyeshure bariko biga ivyerekeye imodoka bakaba babitwa abafundi, bakaba bari munyambaro zabo zakazi zisa n'ubururu bakaba arabahungu babiri bafise ivyuma mu ntoke.

Umuhinga muvyo gufata amasanamu akaba afise ivyuma vyiwe akoresha akazi. Akaba ari umugabo yambaye agapfukamunwa ku munwa gafise amabara y'ubururu n'ayera.

Abanyeshure muvyo guteka ,bakaba bari mumyambaro yabo yakazi ,akaba ar'umukobwa umwe n'umugabo inyuma. Mumutwe bambara utuntu dufata imishatsi kubugo itogwa mu nfungurwa bariko barategura.

Abagabo benshi bari ku kivi bikaboneka yuko bariko bubaka inzu, bakaba bambaye impuzu zitandukanye. Hariho umwe yambaye inkofero itukura, akaba yambaye umupira ufise ibara ryera hamwe n’ipantaro y’irabura.

Umuhinga mu vyo guhinyanyura imiziki akaba ari mu kazi kiwe akikujwe n'ivyuma akoresha akaba yambaye ishati yera irimwo uturongoturongo dusa n'ubururu.

Inama yabantu bari mu kirasi bakaba batadukanye harimwo abafise urukoba rw'irabura nabandi bafise urukoba rwera, bose bakaba bariko bakwirikira uwu bahagaze hagati, bikaboneka yuko ariwe ariko arabigisha.

Abanyeshuri batandukanye bari mu mashure yisumbuye, bakaba batandukanye harimwo abahungu n'abakobwa, bose bakaba bafise ibikoresho bakoresha mw'ishure, babifashe mu ntoke.

Umugabo ari mukazi yambaye impuzu z'akazi sisa n'ubururu akaba yambaye n'agakofero gafise ibara itukura uwo mugabo akabakora akazi k'ububaji akaba afise urubahumu.

Ikirasi co muri kaminuza kikaba kirimwo abanyeshure bicaye hamwe n'umwe ahagaze, imbere tukaba tubona umwigisha yambaye ishati y'ubururu, akaba ariko arabaha icirwa c'umunsi.

Abahinga mu vyo kubaka batandukanye hakaba harimwo abahungu n'abakobwa, bakaba bariko bapimika ibanza bagomba bubakemo bakaba bari mu myambaro yabo isa n'ubururu bambaye n'inkofero zifise ibara ritukura abandi zisibara ry'umuhoba ondo.

Abanyeshuri bari mu kirasi bakaba bariko biga ubufundi, Abanyeshuri bakaba baryohewe cane nkuko biboneka bariko baraseka bakaba bari mu mpuzu zabo zakazi zisa n'ubururu harimwo n'umwe yambaye izisa n'icatsi.

Umugabo two kwita kwari umubaji akaba afise ikibaho muntoke ariko aratuganya, akaba yambaye impuzu z'akazi zifise ibara ry'ubururu hamwe n'inkofero ifise ibara ritukura.

Abafundi bariko barakora ubushakashatsi akaba ari abagabo batatu babiri bahagaze n'umwe yunamye bakaba bambaye i bufukamumwa kugira ibihumanya ntibibinje mu mubiri.

Ikirasi co mu mashure mato mato; kikaba kirimwo abanyeshuri batandukanye, harimwo abahungu, hamwe n'abakobwa. Imbere hakaba hariho umwigisha ariko apanga ibikoresho vyiwe, agomba atangure kubigisha.

Abanyeshure bari mu kirasi bakaba bambaye impuzu zisanzwe atari izishuri, imbere hakaba hariho umwigisha ariko arabigisha bakaba ari abanyeshuri bo mu mashuri mato mato.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, batandukanye ,hakaba harimwo abakobwa hamwe n'abahungu. Muri kaminuza ni ho umunyeshuri y'igivyigwa bijanye n'ivyo ashaka gukora mu buzima.

Inzu yagutse irimo abantu basa n'abanyeshuri batandukanye hakaba harimwo abahungu n'abakobwa, iyo nzu ikaba ar'ikirasi ry'amashuri yisumbuye, tukaba tubona yuko bicaye ku ntebe hariho n'abandi bari imbere bariko barerekana ivyigwa.

Inzu ndende igeretswe gatatu, iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwe amabara atandukanye harimwo iry'icatsi hamwe n'iryera, ikaba inasakajwe amabati.

Abagabo bane bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye iriko imirongo yirabura iyo nyubako ikaba ifise umuryango wubakishije icuma hamwe n' idirisha rinini.

Abanyeshure batatu biga amashure y' imyuga bakaba bari munzu bigiramwo ubwo buhinga bakaba bambaye impuzu z' akazi zisa n' ubururu ni abakobwa babiri n' umuhungu umwe.

Inzu zibiri zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zifise imiryango yubakishijwe ivyuma bisize ibara ryera, zikaba zifise n'amabati atukura.

Imiyabaga myinshi iri mu nama harimwo abahungu n'abakobwa iyo miyabaga ikaba yambaye impuzu zisa zera, bakaba bicaye ku ntebe zifise ibara ritukura.

Ishure bigisha imyuga rikaba ririmwo abanyeshure barenga kuri batanu, bakaba bari mu myambaro yabo y'ubururu, bambaye n'amarori abakingira ibintu ntibibatarukire mu maso.

Umugab' akuze yambay' impuzu z' akazi zifis' ibara ry'umugina, akaba akor' akazi kubucafyi, akab' ariko aracap' umwan' akiri mutoy' afashwe na mama wiwe.

Ishure ryigisha ubuhinga ngurukunabumenyi imbere tukaba dushobora kubona umwigisha afise akantu kagakoni mu ntoke akaba yambaye ipantaro y'ubururu tukaba tubona n'abana ariko arigisha bambaye impuzu z'ubururu.

Abanyeshure batatu bariko biga gushona, bose bakaba bicaye. Hama bakaba bambaye imyambaro yabo y'ishure isa nubururu, bakaba bicaye munzu ifise ibihome vyera.

Abapfundi bariko barakata icuma bakaba bari mu myambaro yabo y'akazi y'ubururu bambaye n'udukofero dusa n'umuhondo abo banyeshuri bakaba batandukanye harimwo abagabo n'abagore.

Inzu zibiri zisakajwe amabati atukura zikaba zubakishijwe na amatafari ahiye ayo mabati akabashigikiwe n'utwuma dusize ibararyera hagati aho hakaba hamanutse amabendera y'uburundi.

Abanyeshuri batatu umwe yambaye ikoti ry'ubururu uwundi yambaye ikoti ritukura hamwe n'amarori ku maso. Bakaba bafise imisumeno mu ntoke iboneka yuko bariko biga ku baza.

Abagabo benshi bakora akazi ko kubaka inzu, bakaba bariko bubaka urukuta hamwe n'amatafari ahiye, abo bagabo bakaba bari mu mpunzu z'akazi zisa n'ubururu, iruhande rwaho hakaba hariho uwundi yambaye impunzu isa n'umuhondo.

Abahinga b'indimo babiri umugabo n'umugore bambaye impuzu z'akazi zera bakaba bariko bapima ibiterwa vyabo uwo murima ukabuteyemwo amateke hamwe n'imyumbati.

Ikirasi cuzuyemwo abanyeshuri, bakaba bicaye batekanye, bariko bakurikira ivy'umwigisha ariko arabereka. Ico kirasi, kikaba kirimwo abanyeshuri batandukanye, harimwo abagabo, abagore hamwe n'imiyabaga.

Ibirasi bikikujwe nibiti hagataho haka hateye ubgatsi butotahaye bubonekako buvomerwa neza kuko ntakatsi nakamwe kumye hagataho tukaba dushobora intebe ushobora kwicarako wota akazuba.

Umugabo w' umuhinga ariko akoresha icuma ca kijambere akaba yambaye impuzu z'akazi zibara ry' ubururu inyuma ho tukaba tubona abanyeshure bariko baramurabirako.

Abagore n'abagabo bicaye umuzingi biboneka yuko har'umuntu ar'imbere bariko barakurikira, ishobora kuba ar'inama yakazi ,cank'inama yo guterera umuti ibintu vyo mu micungararo.

Abagabo benshi bariko bubaka uruhome, bakaba bariko bakoresha amatafari ahiye, bambaye impuzu z'ubururu, k'umutwe bambaye n'inkofero z'umugina, iruhande aho hari umugabo ahagaze biboneka kwabatwaye, yambaye impuzu zirabura.